Paɣa so n ʒi jaara ni ka gbubi kopu ni dirigu ka ku lara o foon mii pala teebuli maa zuɣu dikpuni maa bi sabila binyahari pa di zuɣu ka o mii zaŋ diriti n hangi hangi ka zaŋ kuriga n tam teebuli maa zuɣu

Karimma n wuhuri shab duu puuni bi zaŋla foon nima tablɛt ni buku nima n pa teebuli maa zuɣu teebuli maa mii diriink nim tamla di zuɣu bi zaa ha lihirila bood maa zuɣu

Shab n gbahari zaham kom ni bi zaŋla baasikɛti n piri bini maa shab mii bi yɛ liiga niraba anahi n bi yɛ liiga yino maa yɛla liiga ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ ŋunbala maa lihirila ban bala maa

Daani n boŋo maa ka akooch lana ka o ʒi anbirɛla gbuni do so mii n yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ ka pili zipiligu ka di nyɛ zaɣ piɛlli ka gbubi foon ka ŋun bala maa mii yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ dozim

Ninkura ayi n bɛ baabirin shop ŋunbala maa chɛrila ŋunbala maa koli koli ŋunbala maa pilila zipiligu ka kpa ninkpara ka gbubi mashin o mii gala woochi ka foto nima ka di ku tabitabi dikpuna

Paɣa so n ʒi pilaastik chɛya zuɣu ka chimdi suwiibaari kpam ni kpam maa mii tamla buɣum zuɣu ka dari bɛ dinni tahali miii n pili tabi ʒɛ o luɣuli maa galiŋ mii n ʒɛ o sani ka di nyɛ zaɣ dozim

bia mini o baaba n-chaŋ bindirigu dibu shee ka bia maa zaŋ nimdi n-niŋ o baaba maa noli ni o baab a kpala ninkpara ka di nye zaɣ' sabinli ka zaŋ o nuu ntaɣi o nyɔɣu ni teebuli maa Pala di zuɣu

Paɣa so n chimdi waagashe o tamla kpam buɣum zuɣu ka dari mii bɛ o nyaanga duu maa nyɛla zaɣ sabinli ni zaɣ piɛlli paɣa maa bobla bobga ka so chinchini

Dabba ata n gbuni heed pai n lihiri di puuni niraba ayi yɛla liiga ka di nyɛ zaɣ dozim ka ŋunbala maa mii pili zipiligu ka mori ku bɛ nimaani kom kuli do nimaani